Najeriya tana koƙarin ƙara yawan mutanan da akai wa rigakafin cutar Korona domin daƙile yaɗuwar cutar musamma ma a yankunan karkara inda mutane da dama ke da shauku gama gar rigakafin saboda haka hukumomin lafiya sun ɗauki matakan kai allurar rigakafi zuwa ƙananun garuruwa dake wajan burane dan tabbatar da cewa kowa ya samu dama A ranar Laraba wata tawagar ma'aikatan lafiya sun isa ƙauyan Gaube ɗauke da allurar rigakafin Modala guda ɗari da tamanin manufar su itace yiwa mazauna ƙauyen rigakafin domin kare su daga cutar Korona wannan wani ɓangare ne na shirin da gwabnati ke aiwatarwa domin hana yaɗuwar cutar a cikin ƙananan al'umomi Baya da ƙoƙarin da ma'aikatan lafiya ke yi shuwagabanin ƙauye suna taka mahimmiyar rawa wajan shawo kan mutane masu shakkar rigakafi a wasu 'yan kuna ana fuskantar matsalar rashin yadda da rigakafin saboda jita jita dake yawo dan haka shuwagabanni na ƙoƙarin wayar da kan al'umma suna bayanin mahimmancin rigakafin da kuma amfanin sa wajan kare lafiyar jama'a Najeriya wacce itace ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka da mutane sama da miliyan ɗari biyu da goma ta sami tallafin daga ƙasar Amurka inda aka bata allurar Modana guda miliyan huɗu bugu da ƙari ana sa ran samun ƙari allura rigakafin Johnson and Johnson wato JJ miliyan ashirin da tare daga kungiyar tarayyar Amurka wannan tallafi yana da matuƙar mahimmanci domin ƙara yawan mutane da za'a yi wa rigakafin musamman a yankunan da basu da sauƙin samun kulawar lafiya a taƙaice dai gwamnati da hukumin lafiya na cigaba da yin koƙari wajan ganin cewa anyi wa mutane da dama rigakafi domin daƙile wannan cuta

a wan nan fai-fai na bidiyo an nuna mana wani mutumi wan da suke kira da wai annabin su sabo da yana warkar da marar sa lafiya da taba hanun sa kawai yana tabaka sai ya warkar da kai shi wan nan mutumi mai suna TB Joshua wata kila shine daya da ga cikin mashahuren masu waazin inchila da masu warkar da tsutittika a Nigerira a wan nan bidiyo gashi nan a nuna yadda ya ke taba mutane wasu su fada kasa wasu su mike suyi tafiya da dai sauran su abubuwan al'ajabi da yake aikatawa a kowacce mako a gaban duban mutane a babban tsotsin sa da ke Lagoes da kuma ga miliyoyin ma su kallo ta yanan gizo ta tashan talabijin nasa su na son masu imani su ci gaba da bin sa da kuma bada gudunmawa masu bi su na zuwa da ga ko ina a duniya dan jin kalmomin sa da kuma samun waraka da ga tsutittika na hankali da kuma na jiki kalex ya ce kafin wan nan lokacin ya shafa shekaru yana fama da tsutan kashi kashi mai tsanani yace na ji dan fargaba lokacin da ya fara warkar da ni naji kamar nauyi yana sauka da ga jikna kuma da an nabin nasu yace ka warke sai na tashi kamar ba niba addini yana da matukar tasiri a Nigeria kasa da ke da rabuwan addinin tsakanin musulinci a arewa da kiristanci a kudu mutane kaman bamidele wayanda basuda yadda da hakan su na da huya a samu yana tsakkan ikirarin wayan nan masu waazin yace wani da bai taba ji ko magana ba tsahon shekaru talatin da biyar sai kawai ya fara magana da turanci kuma emutane suna yadda da hakan suna bada kudi sabo da wannan abun abun da muke fada shine yana da kyau mutane suyi tambayoyi yana da kyau a banbanta yana da kyau a tambayi abubuwa in aka taso da su

nuwanba wata ce da aka wayar da kai kai tsutar san karan farji na maza a duniya wadan nan matasa sun shiga cikin shahararrun maza kamar su fred a mata da kepo ekwe yonger basy wajen wayar da kai da ga ikeda bus stop zuwa ikeda city mall wan nan aiki yana da goyon bayan Nigeriqa cancer society kuma kungiyar mai suna unboucy foundation ce ke jagoranta tsutan kansan farji na daga cikin manyan matsalolin lafia dake addaban maza kuma ba maza kawai tsutan ke shaba ba domin domin abin da ya shafi na miji zai shafi matansa iyalinsa da yayan sa kuma yasa ake ganin tsutan a matsayin matsalan lafiyan jamaa baki daya sankarar farji itace tsuta mafi yawa da ke kashe maza bakar fata wan nan shine dalilin da yasa ake kara wayar da kai yin magana akan ta, da kuma yin kwanji kyauta ga maza wan nan na basu damar sanin matsayin su na lafia kyauta dole ne mutun ya san cewa akwai wan nan cuta kuma dole ne yasan abin da zaiyi dan kare kansa yayin da muke girma jikin mu na rasa wasu karfafa da inganci, kaman yadda yake, lokacin da muke kanana sabo da haka ya kamata maza su fara yin kwajin lafiya na wannan tsutan tun suna da shekaru arbain ko sama da haka idan an gano tsutan da huri ana iya maganceta ta yadda mutun zai samu warkewa gaba daya bincike ya nuna cewa mutun daya, cikin ko wanne takwas yana kamuwa da tsutan amma idan an ganota da huri ana iya warkar da ita a cewar likitoci da masu shiryar wan nan taro yana da matukar mahimmanci maza su rinka zuwa kwajin lafiya akai akai kuma su bibiya hanyoyin rayuwa masu kyau san karan farji na tana daga cikin tsututtuka mafi yawa dake fama da maza kuma itace na biyu da da ga cikin cutittika da ke haddasa mutuwa a maza bincike ya nuna cewan mutun daya cikin takwas zai kamu da matsalan farji, kuma mutun daya cikin talatin zai rasa ran sa sakamakon cutan sabo da haka idan kakai shekaru arbain yana da matukar mahimmanci a rinka yin wannan kwajin lafiyan akai akai domin sanin matsayin ka

a wannan bidiyo yana nuna mana wani shago ne ko wajen sai da magunguna mai suna Jani pharmacy limited an samu korafi daga hanun yan magunguna a nigeria game da tasirin tsutan covid 19 a bangaren su sun ce hauhawan farashin magunguna ya samu asaline sakamakon annoba a cewan wani dan magani kashi sabain da biyar na kayaiyakin da dake anfani dasu wajen hada gagunguna da kuma magungunan da kansu ana shigo da su ne daga kasashen china da india a bayan bayan nan wani nauin maganin da aka saba anfani da shi bai shigo kasuwa ba na dogon lokaci idan ka tambayi wakilen kanfanin sai yace maka muna jira muna sa ran zai shigo amma bai zo ba kasancewar duk wayan nan abubuwan na shigo da su ne daga asashen waje matsalolin shigo da kayaiyakin rashi nsamun dama da matsalolin tafiye tafiye sun shafi shigowan su haka kuma hauhawan farashin magunguna a hankali na iya shafan ingancin kiwon lafia sabo da yawaitar jabar magunguna a kasuwa yana da matukar mahimmanci jamian tsaro su shiga cikin wannan yan yanayin muna hada kai da su dan ganin an dakile matsalan abin takaici mafi yawan kantinan sai da magunguna a Nigeria ba yan magunguna ne ke tafiyar da su ba misali na taba kiran wani babba mai sai da magunguna dan maida wani magani mai mutukan anfani amma mai na gano, an goge ranar karewar maganin san nan ansa wata sabuwar rana akai fiye da kashi sabain na kasashen da ke samar da magunguna da kuma anfani dasu nashigo da sune da ga cikin kasashen china india da turar ciki harda birnin abuja na nan kasan mu Nigeria

ga wata irin hanyan cin abin ci a Nigeria da zai iya taimakawa wajen rage nauyi ko kiba da farko karyawa wato karin kumallo mutun zaka iya fara ranar da shayi green synudy ko kuma dankali da tattasai kore abin cin rana zaka iya cin naman kaza ko naman rago ko naman sa ko kuma suya ko kuma wake da miya mai kayan lambu abin ci tsakanin rana da dare zaka iya cin karas ko kokonba domin rage jinyunwa san nan sai abincin dare zaka iya cin nmiyan kifi ko kuma koko da miyan kubewa ka'idan cin abinci dan rage kiba ishirin da biyar kashi irin da biyar na protein kashi ishirin da biyar na caborhydred sai kashi hamsin na kayan lanbu idan kana son cikakken shirin rage kiba ta hanyan cin abin ci Nigeria ana ba da shawarwari shirin chanja jiki na kwana ishirin da takwas wan nan shiri zai koyamaka yadda zaka rage kiba cikin kwana ishirin da takwas ta hanyan ncin abincin Nigeria haka kuma zaka samu littatafai daban daban da za su taimakamaka wajen girka mafi kyawun abinci dan rage kiba domin karinnbayani dan na mahada dake kasa don bidiyon kyauta game da shirin awan nan tashan muna bada shawarwari kan rage kiba idan sabo ne a gareka ka tabbata kayi tayi subcribe kuma ka kunna kararrawa dan samun sanarwa duk lokacin da muka sake sabon bidiyo idan ka na son wan nan tsarin abin rage kiba a Nigeria a rubuta shafin sugery cewan zan kwata kuma ka danna like kuma ka raba wan nan bidiyon ga iyali na gode da kallo

ga wani mutun mai suna friday hunger mai shekaru arbain da biyar wanda ya saba bada gudunmawan jini akai akai shi dayane daga cikin yan Nigeria Kalilan da ke bada jinin su domin ceto rayuwan wasu yace idan na daina bada jini na tsawon shekara biyu ko uku sai na fara jin jiri kuma na kamu in kamu da rashin lafiya na je asibiti aka gayamun cewa yawan jini na yayi yawa don haka dole in rinka bada jini domin ci gaba da rayuwan lafiya wani masana kimiya dakin kwaje kwaje mai suna steven Danlami yace rashin samun mahimmacin bada jini shi yasa yawan cin yan Nigeria ke gujewa hakan wasu na gani cewa idan sun bada jini suna iya yin rauni ko suma idan suka ga jini na fita daga jikin su tsoro kan shige su amma idan nmutun yasan cewa bada jini yana da faida a gareshi ma ba zai ji tsoroba hukuman lafiya ta duniya tace Nigeria na bukatan kimanin kwalaban jini miliyon daya da takwas a kowacce shekara domin ceton rayukan mutane sama da milliyon dari biyu saidai hukuman dake da alhakin tara jini a kasar wato hukuman kula da jini ta kasa tana iya tara kwalabe dubu dari biyar katsal a shekara wanda ke nuna gubin kimanin kashi sabain da uku da digo uku cikin dari domin haka domin kara yawan masu bada jini a kasa wata mace mai suna angela ochibal ta kirkiro wata man haja a shekara dubu biyu da sha tara domin hada masu bukatan jini da masu badashi ta hanyan fasaha ta baiyana cewa za a baiwa mutun bayanan game da yawan jinin da yake bukata irin nauin jinin sa asibiti da yake likita da ke kula dashi da kuma dalilin da yasa yake bukatan jini man hajan tana anfani da wan nan baya nai dan aiwatar da sako ga masu bada jini a yankin san nan zasu iya zuwa su bada jini yan zu haka akwai kusan masu bada jini dubu daya da suke yin register a wan nan manhajan dudda cewa wan nan manhajan wata babban nasarace a halin yanzu akwai cibiyin bada jini, sha bakwai, kacal da kwannati ta gina a duk fadin Nigeria haka na nuna cewa akwai bukata wayar da kai domin mutane su rungumi al'adan bada jini da kansu taken bikin ranan bada jini ta duniya na bana shine bada jini bada plasma bada rayuwa raba akai akai

Shekaru uku da suka wuce Emaculate Josh ta taɓa wani abu mai kaifi wanda ya yanke ta kuma jini ya zuba. Ta zaci cewa ciwon da ta ji yana da alaƙa ciwon sanƙara wato ciwon daji amma ba ta je asibiti ba maimakon haka se ta je gidan addu'a domin neman warkewa ta hanyar addu'a. Daga baya ciwon ya dena a inda take cewa ni kuma na ƙi zuwa asibiti saboda na yarda da Allah. Na kira wani ubana na ruhaniya se ya ce in yi amfani da gishiri da ruwan ɗumi. Na yi haka har zuwa yau ba abinda ya same ni ban sake rashin lafiya ba. Ba wannan ne karo na farko da Josh ke zuwa gidajen addu'a ba tunda daɗewa tana dogaro da wasu wajen waraka da warware matsalolin iyali. Yanzun haka tana fatan za su iya warkar da makantan mijinta. Ta ce “ina da imani cewa Allah ne ze warkar da kai a lokacin da ya dace. Ba za ka iya tilasta Allah ba ko kuma ka gaugauta shi.” A cewar cibiyan bincike ta Pure Research Center, Nigeria tana matsayi na biyu a duniya wajen yawan addu'a yau da kullum inda kusan kashi casa'in da biyar na al'umman ƙasa ke yin addu'a kowace rana. Sai dai masana lafiya a ƙasar suna nuna damuwa kan yadda wasu mutane ke ƙoƙarin warkewa ta addu'a kawai ba tare da neman maganin likita ba har sai lamari ya yi tsanani. A cewar World Population Review, Nigeria ta kasance matsayi na sha biyar a duniya a yawan mutuwa a shekarar dubu biyu da ishirin da uku. A wasu jami'an kiwon lafiya na gani cewa dogaro da maganin ruhaniya mara tabbas yana ƙara ta'azzarar da wannan matsala. Addini da ayyukan ruhaniya sun yi zurfi a rayuwan mutane amma akwai dama da ke fifita magani na kimiyya da bincike. Wannan matsala ce babba a Nigeria wasu fastocin Kirista irin su Mike Michael suna ƙoƙarin haɗa magani da addu'a suna jan hankalin mabiyansu cewa ya kamata su yi amfani da duka biyun tare. Ya ce “matsalar ita ce idan aka ɗauki magani a matsayin wanda zai iya warkar da kai ba tare da Allah ba ina ganin nan ne matsalar take. Magani ma daga gurin Allah yake domin Allah ne babban masanin kimiyya.” Michael ya ce akasin yanda mutane ke tunani da dama daga cikin cococi suna ƙoƙarin faɗakar da jama'a. Sun tintiɓi mutane da dama “Mun shirya gangamin bada taimakon lafiya, mun raba tabarau kyauta, mun yi gwajin cutar zazzaɓin cizon sauro da sauransu.”

Barkanmu da warhaka a wannan faifai na bidiyo yana nuna manaa wasu ma'aikatan asibiti guda biyu na asibitin wanda aka fi sani da inda suke bayani game da asibitin kamar haka matar ta farko ta fara da cewa kulawa ta musamman ita ce kulawa ta mai inganci ga marasa lafiya ta hanyar girmamamwa da girmamam su. ba tare da la'akari da ko su suwaye ba. daga inda suka fito ko kuma me suke yi a rayuwa ba. a yanda ɗaya daga cikin matan nan guda biyu take cewa wannan shi ne abun da muka fi ba da muhimmanci na farko wato kuwa da marar sa lafiya. ɗayar matar ta ɗora da cewa kuwa marasa lafiya sune suka fi muhimmanci a gare mu lafiyar marassa lafiya ita ce ta farko ko da yake ba likita ba ne ni idan na ga wani yan buƙatar taimako zan tambaye shi kana buƙatar taimako wannan shi ne abun da muka fi bai wa fifiko. wato kula da marassa lafiya. ɗayar matar ta ɗora da cewa ina son marassa lafiyan da sunayensu na farko ina somn ƴanuwansu da iyalansu. hakan yana sa mu fara hulɗa da su a matsayin mutum da mutum daga nan sai mu kawo duk ingantattun hanyoyin kula da lafiya da kuma ayyukan taimako da asibitin British Health ke bayarwa domin taimaka wa marassa lafiya wajen samun lafiya da kuma kiyaye lafiyarsu baki ɗaya. mutane daga waje suna fahimtar cewa, wannan asibit wuri ne mai kyau don zuwa neman lafiya. asibitin yana da tsafta, yana da aminci kuma muna kula da marsa lafiya da gaske. na shafe shekaru sha biyu ina aiki a nan, ina ganin kaina a matsayin mai sa'a da aka ba ma damar yin aiki a irin wannan asibiti mai kyau. ina kai dangina nan don a duba lafiyarsu wannan shi ne shaidar da zan iya baiwa mafi girma wato amincewa da ingancin kulawar lafiyar da muke bai wa, a British Health Care.

ƙwayoyin haihuwar mace ko kuma mu ce ƙwayayen mahaifa wato ƙwayoyin da ke samar da ƙwayayen haihuwa kenan a cikin jikin mace sannan akwai nau'ika ƙwayoyi uku a cikin ƙwayayen haihuwan mace akwai epithelial germ da kuma stoma idan wa'innan ƙwayoyi suka fara girma ba daidai ba ko ba bisa ƙa'ida ba za su iya zama ƙuraje waɗanda wasu basu da haɗari ma'ana ba cancer ba ne ko ciwon daji amma wasu suna iya zama ciwon daaji wanda yake zama mai cutarwa ga lafiyan jikin mace idan aka kasa gano ciwon daji da wuri ƙwayoyin cutar za su iya yaɗuwa daga cikin ƙwayayen haihuwan zuwa cikin ƙasan marar mace sannan zasu cigaba da yaɗuwa zuwa cikin ciki da sauran sassan jikin mace sanin matakan da ciwon ƙwayayen haihuwa ke ciki yana da matuƙar mahimmanci dan tsara yanda za a yi magani a mataki na ɗaya cutar tana cikin ƙwan jaka guda ɗaya jakan ƙwai haihuwa guda ɗaya ko guda biyu kawai a mataki na biyu cutar ta wuce cikin jakan ta shiga yankin ƙasan maranta a mataki na uku cutar ta yaɗu har cikin cikin gabaɗaya a mataki na huɗu cutar ta kai hanta ko ta wuce ciki har zuwa wasu sassan jiki akwai hanyoyin magance wannan ciwon daji wanda usn haɗa da yin tiyata maganin kashe ƙwayoyin cuta maganin daji ta hanyar haske mai ƙarfi ko kuma haɗakar waɗannan hanyoyin.

PID cuta ce da ke shafar mahaifa da bututun ɗaukar ciki da kuma gaɓoɓin haihuwa a cikin jikin mutum a kowace shekara PID na shafar fiye da mata miliyan guda a Amurka kuma kusan mata dubu ɗari da hamsin ana kwantar da su a asibiti saboda wannan cutar matasa mata da ke yin jima'i da mata ƴan kasa da shekaru ishirin da biyar suna cikin mafi girman haɗari PID yawanci yana faruwa ne sakamakon kamuwa da cututtuka hanyar jima'i musamman ma daga ƙwayoyin cuta kamar gnorrea da sauransu fiye da rabin lokuta waɗannan cututtuka ne ke haddasa PID wasu mata na iya kamuwa da fiye da nau'ikan ƙwayoyin cuta guda ɗaya a lokaci guda musamman ma gnorrea ga sauransu. Alamomin PID ciwon ciki ko ciwon mara. ciwon baya zubar jini marar kyau, ko yawan jini ba tare da lokacin al'ada ba. yawan farin ruwa ko wari daga farji ciwo yayin saduwa alamomin na iya faruwa a ƙarshen haila ko a farkon kwanaki bayan haila yanda ake gane wannan cuta. ana gane wanna cuta ta hanyar yin gwaje-gwaje na farko shi ne akwai jan fitsari ko jini don duba mace ko tana ɗauke da ciki akwai gwajin fitsari don gano cutar mafitsara ko ƙoda. gwajin jini domin duba yawan ƙwayoyin jini farare. Gwajin ƙwayoyin cuta na gloria hoto ta hanyar ultrasound domin duba ko akwai haɗuɗɗura. kamar kumburin bututun ɗaukar ciki, juyawar ƙwai, ko ciki a wajen mahaifa a cikin hoton da aka nuna, ana ganin yadda PID ke haddasa haɗurra a jikin mace zai iya ganin yadda bututun ƙwan ciki ke kumbura kuma yana da cike da cututtuka ko datti idan ba a kula da PID da wuri ba, zai iya haddasa matsaloli kamar rashin haihuwa zafin jima'i na dindindin da cututtuka masu tsanani a cikin mahaifa da bututun ɗaukar ciki don haka idan mace tana da alamomin PID yana da kayu ta gaggauta ganin likita domin samun magani ingantacce.

juna biyu yana da matukan mahimmanci kuma mafi yawancin mata masu juna suna haihuwan lafiyanyun jarirai ba tare da wata matsalaba matsalolon ciki basu da yawa amma suna iya faruwa idan akayi laakari da abubuwa da dama dake da tasiri da cikin kamar jariri ruwan da jariri ke ciki mahaifa da igiyar jarirai abin mamakine yadda matsalolin basa faruwa akai akai daya daga cikin matsalolin da zasu iya tasowa yana da alaka da ruwan da jariri ke ciki wanda ke faruwa a cikin kashi hudu zuwa kashi takwas na juna biyu yana bukatan cewa babu isheshshen ruwa dake kewaye da jariri a gefe guda idan ruwan yayi yawa ana kiran wan nan matsalan da hydra, hydra minious wayan nan matsaloli ba su da wata alaka ta musamman saidai likita zai ga nosu yayin kwakwagen ciki a cikin kashi daya zuwa kashi biyu na juna biyu ruwan da ke kewaye da jariri yana iya kamuwa da cutan daga kwayoyin bacteria wan nan yana haifar da matsala da ake da ake kira da corioamiorities babban alamomin wan nan matsalan sun hada da zazzabi ciwon ciki da warin ruwa mai futa daga farji ana maganceta ta da magungunan Anti-biotic idan aka haifi jariri shima zaa bashi nmaganin dan gujema kamuwa da tsuta wata matsala da ke tasuwa a cikin a cikin ciki itace pre-clilamzia wanda ke haddasa hauhawan jini da kunburi kashi biyar zuwa goma na mata masu juna biyu suna fiskantan wan nan matsalan in baa kula da ita ba tana kuma iya haifar da eclamzia wato wani yanayi mai hadari mai haddasa rudewar ciki ko jiki ga uwa wannan matsalan tana faruwa a cikin daya daga cikin juna biyu mace na bukatan a haifar da jariri nan take dan ceto rayuwar shi ciwon sugari na juna biyu yana faruwa shima a ciki kashi biyu zuwa bakwai na masu juna biyu wan nan yana faruwa ne idan jini jikin mace bai samar da ishashshen insulin ba dan kula da haihuwan hauhawan surga a jini akan iya sarrafashi ta hanyan daita motsa jiki da duba shuga idan baa kula dashi ba jaririn na iya girma fiye da kima wadda zai iya haddasa wahalar wahala wajen haihuwa akwai placenta previa wato matsalace da take tasowa cikin daya cikin dubu dari biyu na juna biyu inda mahaifa ke rufe bakin mahaifa gaba daya ko wani bangare ana gano wannan matsalan ta hanyan yin hoto mace mai wan nan matsalan na iya fuskantan zibar jini a karshen ciki likito sukan shawarce ayi mata aikin tiyata kafin lokacin haihuwa yakai dudda cewa wayan nan matsaloli suna iya faruwa ba suda yawa kuma ba lailai ne mace ta damu ba tare da kula da lafiya da kwaje kwaje na likita akwai kyakkyawan daman cewa zaki haifi lafiyanyen jariri

cutittika ciwon kwakwalwa abin tsoro da kuma alamomin sa mu fiskanci ciwon daji a kwakwalwa abune mai tsoratarwa a kowacce shekara kimanin mutane dubu tamanin a amurka ke samun wan nan tsuta ciwon daji a kwakwalwa yana faruwa ne idan wata sassan kunburi ko tarin kwayoyin tsuta suka fara girma a cikin kwakwalwa ko kuma keawayan ta wayan nan cutittika na iya zama masu saurin yaduwa ko kuma masarsa hadari har yanzu likitoci ba suda kikekken tabbaci mai yake haddasa yawan cin cutittikan kiwon daji a kwakwalwa amma akwai wasu abubuwa da ake zargi kaman sauyin kwayoyin halitta matsalan kuromoson ko kuma faslasa kai ga rediyo mai illa alamomin ciwon daji a kwakwalwa ya dada da ciwon kai mai tsanani musamman da safe matsalan wajen tafiya ko daidaita jiki matsalar magana chanji a halaiya ko dabia kura ido wani abu sakamakon rashin gani kamuwa da farfadiya jin sanyi ko rashin ji a wani bangaren jiki ko fuska nauikan ciwon daji da yafi yawan faruwa shi ne meninjiyoma shine yafi yawan cikon daji dake faruwa a kwakwalwa yawan ci ba ciwon daji bane kuma yana tasowa a saman kwakwalwa ko a kasan kwakwalwa alamomin su sun hada da gani bibbiyu da rashin ji a kunnuwa musamman a gefe guda na jiki ana rarraba minindiyoma zuwa nauika uku matakin farko yana girma a hankali mataki na biyu yana girma da sauri mataki na uku yana yaduwa cikin sauri, kuma yana iya bazuwa zuwa wasu sassan jiki yawancin meningiyoma na girma, ahankali sabo da haka wasu mutane na iya jin alamomin ciwon kaman na tsufan jikine kawai ba tare da fahimtan cewa ciwon daji bane amma dudda haka duda ciwon daji ba mai hadari bane yana iya haifar da matsaloli idan yayi girma sosai zai iya matsawa jijiyoyin jini da sassan kwakwalwa wanda zai iya haddasa matsaloli kaman bugun jini samun alamomin ciwon dagi a kwakwalwa na iya zama afamai rikitarwa idan kana fuskantan wata daga cikin wadan nan alamomin yana da kyau ka tintibi likita, dan duba lafiyan ka

a wannan bidiyon mararsa lafiya suna kiran kansu da fursinoni ana dauresu ne da sarka a kafarsu dan hanasu guduwa iyaye ko masu kula da su sune suka kawosu nan kuma suna da ikon yanke hukunci a kan su abraham muhammad wanda ya shafe kusan shekara kuda anan yace ya samu daman daina shan maganin tari da ya jima yana anfani dashin yace eh amma idan ka kwashe kusan shekara guda anan ka samu cikakken jinya shawarwari da sauransu zaka samu karfi harda kanka zaka iya zaunar da kanka ka fadama kanka abin da ya kamata kayi idan ka koma waje anan matasa maza suna koyan walda ko yadda ake kera abubuwa kaman tukwane da kujeru matasa mata kuma suna koyan dinki da yadda akeyin kayan jarirai nuwal maduru shugaban cibiyar yace mararsa lafiya suna samun jinya daga likitoncin kwakwalwa dakuma malam gargajiya haka kuma pastoci da limamai suna basu shwarwari saidai yace babban kalubalen da suke fuskata shine kudin tafiyar da cibiyar daya daga cikin hanyoyin da muke samun kudin tafiyar da cibiyar shine karfan kananan kudade daga iyaye wanda hakan ke bamu daman sayan abinci abin sha da magunguna maduro yace yawancin iyaye suna biyan dala hamsin a wata dan kula da yayan su amma akwai marar sa lafiya da dama da iyayen su suka gugesu suna walakantasu likitoci sunce marasssa lafiya a wannan cibiya sunfi samun kulawa fiye da yawancin masu tabin hankali a Nigeria sabo da abin kunya da ake dangantawa da rashin lafiyan kwakwalwa kwakwalwa moses ilu wani kilitan kwakwalwa a Abuja yace sabo da wannan kunya shirye shiryen kula da masu tabin hankali a Nigeria suna fama da karancin kudi dudda cewa hanyoyin jinyan da ake anfani dasu anan suna da ban mamaki mararsa lafiya da kansu suna cewa sarkar da ke kafarsu na taimaka musu a bayan fage wasu marasa lafiya, sunce, suna jin dadin sanaoi da suke koya amma kaman muhammad burin sa mafi girma shine ki warke da kuma cire sarkan healthmoric BOA news Kaduna Nigeria

a wannan bidiyo an nuno waje guda biyu ne wanda daya daga ciki ya ke wakiltar huhun mutum mai lafiya amma dayan bashi da kyau wannan yana wakiltan huhu wani da ya shafe shekaru ashirin yana shan taba sigari wato guda ashirin ko wace rana bari muduba yanda huhu mai lafiya ya ke aiki lokacin da muka shaƙa iska huhun mu suna cika da isaka suna kumbura kamar yadda ya kamata suna tara ko tura iska cikin jini muna bukatar iska domin jikin mu yayi aiki iskar da muke shaƙa tana wucewa ta hanci ko baki zuwa cikin bututun numfashi acikin tereciya iska tana wucewa ta wurin kananan gashi masu suna siliya wadan da suke tace ƙura da sauransu don hanasu shiga huhu dagana iska tana wuce zuwa manyan bututu guda biyu wadan da kowanne ke da wasu ƙananan bututu dake rarrabawa zuwa ƙanana tashi na iska akwai fiyeda miliyan dari shida na wadannan saks a cikin huhu kowanne daga cikinsu yana da ƙananan jijiyoyin jini da ke kai iska kai tsaye zuwa zuciya zuciya kuma tana tura shi zuwa sassan jii yanzu bari mu duba huhun mai shan sigari wannan huhu yana da launin baƙi baƙi ko ruwanƙasa saboda ta tarin da ke fiitowa daga kowata sigari wannan baƙin abune mai laushi wanda ke samuwa yayin da wasu sinadarai ke ƙonewa da hadewa a huhun mutum na iya janyo cuttuka dake hana numfashi da kyau ko da sigari na lantarki baya haifar cuttar a huhu yana haddasa kumburi da toshewar huhu da jini majina da wasu ruwan jiki sinadarai da ke cikin sigari suna haddasa cutar daji a huhu idan ka kalla wanan bangaren kwayoyin cutar daji su fara fitowa sukan fara girma a kwayoyin sel da ke shimfide a huhu kason huhu wannan mai sha sigarin baya kumbura da kyau wannan yana nuna lalacewar da cututtuka irin na ke haifarwa mutanen da ke fama da wadanan cututtuka suna samun wahala wajen numfashi harma da ayyuka masu sauki kamar tafiya to wani irin huhu kake so yayi maka aiki mu zabi ya bayyana

banabancin huhun masu shaye shaye da waenda basu shaye shaye bayani kan banabincin huhun masu shaye shaye tara da na lafiyayyu yana nuna yadda shan taba ke da illa ga lafiyar numfashi wannan banbanci yana bayyana tasirin shan taba a jikin a jikin nan da take da kuma illar me tsawo ga aikin huhu mutum da lafiyarsa gaba daya a huhu me lafiya huhu na lafiya yana da kwarewa sosai wajen musayar iska oxygen da carbondioxide wanda ake da yake da mahimmanci ga kowani bangare na jiki sifa yana da launin ruwan hoda kuma yana da taushi wanda ke nuna cikakken lafiyarsa da da aikinsa karfin numfashi yana rike cikakken karfinsa yana bada damar shakar iskan oxygen sosai wanda ke taimakawa a wajen motsa jiki da ja me huhu na masu shan taba rashin ingancin aiki shan taba yana lalata inganicn aikin huhu yana hana musayar iska oxygen yadda ya kamata yadda ke haddasa matsalan numfashi sifa huhu na masu shna taba yana ya kan bayyana da launin baqi da kuma lalacewa saboda tarin tarin kwayoyin cuta da gabobi masu h addasa ciwon daji? rage karfin numfashi tarin abubuwan cuta tarwa a huhun yana yana rage karfin huhun wanda ke kawo matsalar numfashi rage oxygen a jiki carbondioaxide daga hayakin taba yana mannewa homoglobbing fiye da oxygen wanda ke hana iskan oxgyen isa ga gabobin jiki yadda ya kamata karin hatsarin kamuwa da cuta shan taba yana lalata rashin siliya da ke cikin huhu wanda ke sa huhun su zama masu rauni ga cututtuka kamar irin su phneumonia da sauransu chronic obsoptic pulmonary disease wannan cuta itace sakamakon shan taba wacce ke hada hada da ciwon chronnic bruntectis da sauransu yana haddasa matsananciyar wahalan numfashi ciwon daji na huhu masu shan taba suna cikin hadarin kamuwa da ciwon daji na huhu fiye da wadanda basa shan taba akwai ciwon zuciya da jini riga kafi da warkewa daina shan taba hanya mafi inganci don hana lalacewa na huhu da ke da nasaba da shan taba itace dainawa gaba daya yana inganta aikin huhu aikin huhu yana faruwa ko yana gyarawa cikin yan makwannin bayan dena shan taba wanda ke inganta numfashi da lafiya gaba daya dena shan taba yana da matukar mahimmanci don kare lafiyar huhu da kuma rage hadarin kamuwa da cututtuka masu hadari

eh a cikin karatu kan sadarwa yana magana ne akan gaskiya wanda ke aikatawa ko aikawa da sako da kuma ingancin hanya da sakon ya bi ko wannan yana da tasiri kan yadda mutane ke gasgata sako to tunda yawancin mutane sun samu labarin cutar corona ta hanya kafafen sada zumunta zamu iya cewa hakan ya sa wasu suka rage darajarta har yanxu akwai mutane akwai mutane bata wuce mura ba ko akwai labarai da dama da dama a kafafen sada zumunta inda ma'aikatan jinya ke cewa har lokacin da ake kokarin sakawa mutane bututun numfashi wasu ahr yanxu basu yarda da corona ba idan zamu kwatanta hakan da gaskiya zamu iya cewa dalilai da dama sun haddasa wannan matsala na farko shine? kafafen sada zumunta basu da cikakken tasirin tantance gaskiya da karya don haka mutane su kan samu labarai masu karo da juna na biyu yadda wasu shuwagabannin da masu masu tasiri suka rage darajan cutar a farkon bayyanar ta ya kara sa mutane suka yi watsi da ita wannan cuta ta corona to a karshe dai idan hanyar da sako ya bi ba mai inganci bane ko kuma wanda ke aikawa da sakon ba abun dogaro bane to ya kamata mutane su dinga yin watsi da irin wa'ennan sakonni ko da kuwa gaskiya me

? wani sabon bincike da aka wallafa kwanan nan ya sake tabbatar da cewa shayar da jarirai nonon uwa shine mafi alheri garesu wannan bincike ya gudana ne akan yara dubu daya da dari biyar da ke africa ta kudu? wadanda shekararunsu ke tsakanin bakwai da sha daya sakamakon bincike ya nuna cewa yaran da aka shayar dasu nonon uwa kadai har na tsawon watannin shida na farko a rayuwarsu suna da kyawawan dabi'a da kuma saukin tafiya da al'amuransu a makaranta fiye da wadanda aka shayar dasu ruwan nono na kasa da wata shi guda? masana daga jami'an glassglow ne suka jagoranci wannan bincike kuma sun bayyana cewa shan nono uwa ba wai yana da fa'ida ga lafiyar jiki kawai ba har ma yana da tasiri wajen kyautata halayyar yara da kuma yadda suke mu'amala a makaranta da sauran al'amuran rayuwa masana sun jaddada cewa yana damahimmmanci uwa ta shayar da jaririnta nono kacokan har na tsawon watannin shida na farko domin hakan na da tasiri me kyau ga lafiyar jiki kwakwalwa da kuma dabi'an yaro bayan bayan wannan lokaci a hankali zaa fara cusa masa wasu nau'ikan abinci tare da chigaba da shayar dashi nono domin hakan na da matukar amfani wajen tabbatar da da chigaban lafiyarsa da kuma kyawawan tunaninsa a gaba a takaice dai wadannan bincike ya kara tabbatar da abinda masana lafiya suke suka dade suna fada cewa nonon uwa yana da matukar mahimmancin a chigaban jarirai ba kawai wajen lafiyar jikinsu ba har ma wajen yadda suke girma da halayyarsu ke kyautatawa anan gaba don haka a shawarce iyaye mata da su tabbatar da cewa sun shayar da jariri nono na watanni shida na farko

? a duniya haihuwa tana da mahimmanci ga mata da maza amma akwai banbance banbance tsakanin yadda kowanne yake aiki haihuwa a jikin namiji maza suna iya haihuwa tun daga loakcin da suka balaga har xuwa karshen rayuwansu hakan yana nufin cewa namiji zai chigaba da samar da maniyyi da ke dauke da yayan halittu ba tare da wata iyaka ba kowace rana jikin namiji yana samar da miliyoyin maniyyi a cikin kowace daqiqa daya ana qiyasta cewa maniyyi suna samuwa da yawa kuma a cikin cikakken zagayowar samar da maniyyi wanda ke daukar kusan kwanaki sitti da hudu zuwa saba'in da biyu yana iya samar da miniyyi har xuwa biliyan takwas haihuwa a jikin mace bangaren mata kuwa lamarin ya banbanta mata suna da iyakaceccen yawan qwayayen haihuwa tun daga haihuwarsu wato mace tana xuwa duniya tare da kimanin miliyan daya na kwayayen haihuwa? a cikin jakan haihuwanta kwayaye amma baza ta iya kara yawansu ba lokacin da mace ta fara balaga kowacce kowacce wata jikinta ya na sakin qwayar haihuwa guda daya alokacin ovulation wannan qwayar haihuwa tana da iyakar tsawon rayuwa na awanni sha biyu zuwa sha huhu idan baa samu saduwa maniyyi da kwai ba a wannan lokacin to qwayar haihuwar zata iya mutuwa kuma zaa fitar da ita ta hanyar al'ada duk da cewa qwayar haihuwar mace tana da da gajeren lokacin rayuwa maniyyi da da namiji ke samar wa na iya na iya rayuwa a cikin mahaifar mace na tsawon kwanaki biyu xuwa uku inda maniyyi ya kasance cikin mahaifar mace kafin ko lokacin da zata saki qwai akwai yiwuwar ya hadu da kwan dan samar da da ciki a takaice dai maza suna iya haihuwa har karshen rayuwarsu saboda suna chigaba da samar da maniyyi yayin da mata ke da iyakataccen lokaci na haihuwa daga balaga har zuwa san da zasu dena al'ada wanda yana kasancewa daga shekara arba'in da biyar zuwa hamsin

akwai mutane da yawa a ghana dake amfani da magungunan gargajiya dana ganye dan jinya hukumar lafiya ta duniya ta qiyasta cewa sama da masu maganin gargajiya a kasa sun kai dubu dari duk da haka akwai damuwa cewa yawancin tasirai da ganyayyaki da ake amfani dasu wajen jinya suna fuskantan barazana karewa wasu likitocin gargajiya suna jira da a kara kudaden bincike kan magunguna ganye a kasan dr witney ankra wata likita maganin gargajiya a herbal technology clinic da ke accra tace bincike da rubutu bayanai kan magungunan ganye zai taimaka wajen inganta jinya marasa lafiya tace idan bamu san irin amfanin da tsirran dake waje dake dashi ba da kuma yadda zasu taimaka wajen warkar da cututtuka hakan na nufin zasu iya zamu iya chigaba da amfani da tsirrai iri guda har su kare a ghana maganin gargajiya yana da matukar mahimmanci ga kafiyar jama'a duk da haka yawancin ilimin maga maganin gargajiya jiya da al'adu ke dasu baa bincike su sosai ba hukumar lafiya ta duniya tace kashi tamanin na kasashe da ke tasowa suna amfani da magungunan gargajiya a matsayin babbar hanya ta jinyansu? a yanxu ghana ta kafa hukumar da ke lura da tsirran magani na agrgajiya domin hana karewar su saboda yawan amfani dasu hukumar maganin gargajiya? zasu iya yin registan tsirrai da kuma taimakawa wajen shuka su dan hanasu bacewa folic wachanba wata me sayar da maganin garga gargajiya tace wata tsirrai suna karewa saboda suna serbin dazuna a wasu yankuna tace dai da kyau ne a rubuta bayani kan wadannan tsirrai? dan ganesu cikin sauki ko kasuwa domin suyi masana sunce ana buqatar karin kudade? domin yin bincike don maganin gani sun ce yana da matukar amfani amma ana ware masa kudi kadan ana bukata a zuba kudi sosai a wannan fannin ko wani rana ko wace shekara ayi bincike akan shuka daya wannan zai taimaka wajen gano hanyoyi da zaa bunkasa maganin gargajiya

lokacin da fargin namiji ke daidai girma fitsari na wucewa cikin sa ba tare da wata matsala ba amman da shekaru suna ja fargin yana kara girma wanda ke sa wahalan yin fitsari wannnan matsalan tana shafar maza da yawa musamman masu shekaru sama da hamsin akwai hanyoyi daban daban da likitoci ke amfani dasu don magance wannan matsala? wasu daga cikin wadannan hanyoyi sun hada da hanayn stepping wannan hanya likitoci suna amfani da wata na'ura da ake shigarwa cikin fargin namiji dan kaiwa wajen ma fitsararsa ana saka wannan kananan agogoron ko ko giyoyi a cikin fargin domin su ja tsokoki su bude mafitsara wanda hakan zai taimaka wajen saukkake fitsari wannnan hanya tana rage cunkoso a wurin da mafitsara ke wucewa wannan hanya kuma tana da matsaloli bayan wani lokaci fargin zaisake girma wanda zai iya jawo matsalan fitsari ta sake dawowa wasu lukuta wadannnan hanya din na iya ko igiyoyi ko karafuna na iya narkewa ko lalacewa wasu marasa lafiya suna fama da ciwo da rashin jin dadi bayan anyi wannan aikin akwai magani ta magani ta amfani da green light lasa sannan kuma akwai sabuwar hanya mai mai sauki da inganci fa'idojin wadannan hanyoyi baa bukatarsu haka saka wata na'ura cikin farjin namiji yadda akeyi a hanyoyin gargajiya yawan yawancin hanyoyin da ake amfani dasu dan magance girman farjin namiji suna da matsaloli kamar zafi wahalar fitsari bayan aiki da kuma sake girman farji anan gaba sabuwar hanyan itace mafi sauki mafi inganci kuma mafi aminci domin tana rage girman farji ta hanyar dakatar da jini da ke dashi wannan hanya ce me sauki dake ba marasa lafiya damar murmurewa cikin gaggawa ba tare da wahala ba

sa'adat usman yar kimanin shekaru ishirin da bkyu tana samun sauki daga cutan sankara da take fama da ita amma kudin jinya sun kare yanxu cutar ta yadu zuwa kirjinta kuma magungunan da take bukata sun fi tsada cutar saadatu tayi nisa sosai baza a iya yi mata tiyata ko amfani da radiotheraphy ba se dai kawai ana iya amfani da maganin chemotheraphy a asibitin national hospital dake abuja da ke babban birnin najeriya saadatu tace bani da karfi kamar da ba zan iya tafiya ba da na kanyi awanni ishirin da hudu ina tafiya batare da na gaji ba ina iya karatu dare da rana ba tare da gajiya ba amma yanxu ba zan iya yin hakan ba yawancin mutane suna tunanin cutar sankara tana fiye da yawa a kasashe da suka chigaba amma a gaskiya kashi uku cikin hudu na mutanen da ke mutuwa daga sankara suna cikin kasashe dake tasowa wannan yana nufin cewa ko wace awa kamar jirgin sama me daukan mutane dari biyar yana faduwa kuma yawan wadannan ke kamuwa da cutar yana faruwa a kasashe masu tasowa rashin hanyoyin rigakafi rashin gano cutan da wuri da rashin magani yanasa miliyoyin mutane su mutu daga cutar da xaa iya wakar da ita a kasashen da suka chigaba sau da yawa cututtuka da zaa iya hanasu dake haddasa sankara kamar cutar wanda ke haifar da sankaran mahaifa wannan nau'in sankaran tare da sankaran nono na daga cikin manya manyan cututtuka dake kashe mata a africa fargaba al'ada da kuma rashin gwaji suna sa yawancin marasa lafiya bazasu su zo asibiti sai cutar tayi nisa ko da sunje asibiti matsalar kudi na hanasu samun magani wani likita yace mune da marasa lafiya da yawa da zamu iya taimakawa amma sai suce dakta bamu da kudi bayan matsalan kudi babu isassun kayan aiki duk da cewa radiotheraphy na iya zama me tasiri nijeriya tana da chibiyoyi hudu dake yin wannan jinya a kasa da ke da mutane miliyan dari da hamsin hakan hakanan daga cikin injinan radiotheraphy guda hudu dake asibitin national hospital duka sun lalace hukumar IAEA na aiki tare da WHO da wasu kungiyoyi domin inganta shirye shiryen yaki da cutar da sankara wanda zai ba mutane irinsu saadatu damar magani da wuri idan baa samu akrin kudin don jinyatar ba watakila bata da sauran lokaci me me tsawo a duniya

jin al'ada ko haila na wata wata yana faruwa ne da yan mata ya yin da suke girma kuma jikinsu ke chanzawa mahaifa itace sashen da dake cikin jikin mace inda jariri ke ke girma idan tana da ciki idan babu ciki bangon mahaifan da ke shirin tallafan jariri yana fitar da jini da suaran nama ta farji wannan yana faruwa ne a lokacin al'ada wanda yawanci yana daukar kwanaki kwanaki da yawa har zuwa sati guda kwanakin al'ada suna cikin wani tsari da ake kira zagayowar al'ada wanda ke faruwa daga rannan farko da amce ta fara ganin jinin al'ada har zuwa rana da zata dauke samun wata al'ada yawancin wannan zagaye yana daukar kimanin kwanaki ishirin da takwas a rana ta farko mahaifa tana fitar da tsohon bangon da ba da baa bukata bayan an gama al'ada mahaifa tana sake shirya kanta don karban sabon kwai\ me iya xama jariri idan anyi ciki a kowani zagaye kwai yana fitowa daga daya daga cikin jakan qwayaye biyu da mace ke dasu wadannan jakan kwayaye suna gefe biyu da mahaifa daya a dama daya a hagu kuma suna da bututun falopian dake hada su da mahaifa a tsakiyar zagayowar al'ada daya daga cikin yana sakin kwai wanda ke bi ta bututun falopian zuwa mahaifa wannan tafiya yana daukan yan kwanaki a wannan lokaci bangon mahaifa yana kara kauri dan shirin karban kwai idan anyi ciki idan kwan ya hadu da maniyyi kuma yayi tarayya zai manne a jikin mahaifa ko mace zata samu ciki idan kuma be hadu da maniyyi ba ba zai samu ciki ba sai kawai ya rushe saboda babu ciki bangon mahaifa da aka tara bai da amfani don haka za'a sake fitar dashi a matsayin haila kuma zagaye yana farawa daga farko

Barkanmu da warhaka a wannan faifai na bidiyo an nuna mana magunguna gargajiya na Africa don warkarkar da hankali to za ka iya tambaya ta yaya mutum zai warke da yawa hanyoyi ne da za abi don ƙarfafa zuciya da iya shawo kan matsaloli da ke cikin rayuwa dole ne mutum ya gano abinda yake masa aiki da kyau akwai hanyoyi da dama na warkarwa da tunanin gargajiya na Africa ya ginu a kansu na farko shiga cikin hankali na biyu raye-rayen ƙabila na uku magungunan gargajiya na huɗu zama da shuru da yin tafakur na biyar azumi da gyaran jiki na shida laya da kariyar gargajiya. na bakwai duwatsu da ƙwayoyin halitta na takwas kiyaye dandantaka da halitu da yanayi. na tara amfani da hanyoyin da ba a gano ba na goma kira da tunawa da kakanni na sha ɗaya fasaha da zanen gargajiya na sha biyu tallafin al'umma wa'innan suna ɗaya daga cikin hanyoyin da mutam zai iya bi ya zaɓi wanda ya fi dacewa. kuma suna da matuƙar muhimmanci wajen warkar da hankali da ruhaniyya. kuma kowanne mutum yana da damar gano hanyar da ta fi dacewa da shi. a cikin wa'innan hanyoyi mutum zai iya amfani da wanda ya ga ya fi masa aiki kuma ya fi dacewa da yanayin jikinshi. fata dai a nan mutum ya sami lafiya yanda ake so dan haka sai mutum ya yi amfani da hanyar da ya fi dacewa da shi.

A wannan faifai an nuno mana bidiyo ne ɗauke da mace mai juna biyu. a yayin da likita yake taɓa mata ciki babu wani wuri dake da zafi a yanda yake bayani amma an gano cewa mahifa ta yi girma fiye da yadda aka saba. Lokacin matsa ciki ba aji wani girma a hanta ba. haka nan ba a ga spling ta kumbura ba babu wani abu da aka iya ji. a gefen hagu ko dama na ƙoda. lokacin auna tsayin mahaifa an samu cewa tsayinta ya kai kimanin cent meter talatin da huɗu. lokacin dubawa ta hanyar taɓawa, wani sashe ne mai laushi da ba a iya bambance shi sosai ba. yana saman mahaifar wanda ke nuna cinyoyin jariri ne. a gefen dama na mahaifiyaa an ji bayansa yayin da hannuwa da ƙafafunsa suke gefen hagu. lokacin da aka duba ƙasa an ji wani sashe mai ƙwarya-ƙwarya wanda aka tabbatar da cewa shi ne kan jaririn. kuma yana ƙasan mahaifa. yayintantancewa an gano cewa jaririn yana matakin saukar huɗu bisa biyar. tunda bayansa yan gefen dama na mahaifiyar an sa abun gwaji. tsakanin layin dake haɗa cibiyar haifiya da ƙwanƙwolin ƙashin kwantagwalo a gefen dama. lokacin sauraron bugun zuciyar jariri. an ƙirga bugawa kimanintalatin da biyar a cikin daƙiƙoƙi sha biyar. na gode. wannan shi ne taƙaitaccen bayanin da likita ya yi bayan ya gama duddubawa da tattaɓa cikin macen da take kwance a kan gadon asibiti mai juna biyu. wannan bayanin yana nuna cewa cikinta komai lafiya kuma jaririnta yana cikin ƙosahin lafiya.

Barkanmu da warhaka wato a wannan faifai na bidiyo da aka nuno yana nuna mana wani asibiti ne ingantacce in da suke bayani akan yadda suke gudanar da ayyukansu na asibitin. a inda bidiyon yake nunawa yadda aka yi bayanin suna cewa a loktan gaggawa kowane second yana da muhimmanci tawagar gaggawarmu koyaushe tana cikin shiri. a shirye take don ɗaukar mataki shiri shi ne fifikonmu asibitocinmu na zamani suna da kayayyakin aiki masu inganci a shirye don duk wani gaggawa awanni ishirin da huɗu a rana kwanaki bakwai a mako sun ƙara da cewa, daga lokacin da muka karɓa kiran gaggawa tawagarmu tana motsawa cikin sauri tana tabbatar da cewa mun kai ɗauki cikin gaggawa don ceton rayuka sun ƙara da cewa kyakkyawar daidaituwa tana dawo da marassa lafiya zuwa kulawarmu. in da kowane mataki ke tafiya bisa warewa da tausayi likitocinmu da nurses suna aiki tare suna ba da kulawa mai matuƙar muhimmanci da ƙwarewa da jin ƙai a tare muna da ƙarfin tsayawa mun himmatu wajen samar da mafi ingancin kulawar gaggawa ga marassa lafiya wannan asibiti mai suna BJ in da yake a ƙasar Indiya a Channai ke nan wannan shi ne bayanin da suka yi game da asibitinsu da irin abubuwan da suke da shi na kulawa.

Barkanmu da warhaka a wannan bidiyo muna nuna bayani ne a kan shan giya mun bayyana yadda giya ke shafar jiki wannan shi ne Machiel yana jin daɗin fita da shan giya a ƙarshen mako wani lokacin ma fiye da kima yana damuwa cewa hakan na iya shafar lafiyarsa. To mene ne giya ke yi wa jikinsa. Michael ya san cewa ana amfani da kalmar giya don bayyana abun sha da ke ɗauke da wani sinadari dandange da adadinsu da yawan kaso dake ciki wasu giya sun fi wasu ƙarfi. illolin maye na giya suna faruwa ne idan wannan sinadari ya shiga cikin jini da sauri fiye da yadda hanta ke iya narkar da shi wannan hakan ke canza saƙonni daga ƙwaƙwalwa zuwa sauran sassan jiki. Wannan yana haddasa jin daɗin maye da annashuwa, amma kuma yana haddasa haɗari ƙaramin adadin giya, na sa Michael ya rasa daidaito, motsi da kuma ikon yanke shawara. zai iya yin amai saboda giya na tayar da ciki, da kuma shafar kunnen jiki ciki. Iadan ya sha giya da yawa hakan na iya zama mai haɗari matuƙa musamman ma idan ya yai akai-akai. Saboda giya na shafar sassan ƙwaƙwalwa dake kula da numfashi bugun zuciya da sarrafa jiki. Dogon amfani da giya na iya haddasa matsaloli kamar shaƙuwa da giya. Ciwon hanta, hauhawar jini da cancer. Illar giya ga tasirin jiki juyayi na iya jefa mutum cikin suma ko ma haddasa mutuwa. Domin rage illa. ga lafiya da al'umma kowace ƙasa tana da dokokinta kan giya. ciki harda adadin da Michael zai iya sha kafin ya tuƙa mota Wasu ƙasashen ma suna ja shawarwri ma kan yawan giya da ake ganin giya zai iya ɗauka ba tare da matsala ba/ Machiel dai yana jin daɗin sanin yadda giya ke shafar jikinsa don haka idan kana shan giya ka sha da hankali.

Me ke faruwa da jikinka idan ka daina shan taba? Idan ka daina shan taba ko sigari jikinka zai fara gaya wa kansa daga illolin da taba ke haddasawa wasu daga cikin abubuwan da za su faru da jikinka bayan ka daina shi ne bayan mintuna ishirin jininka zai fara dawowa daidai kuma bugun zuciyarka zai daidaita sannan bayan awanni takwas yawan iskan carbon monoxide a cikin jinin zai ragu wanda ke ba wa jinin damar ɗaukan iska oxygen bayan awanni ashirin da huɗu hatsarin kamuwa da ciwon zuciya zai fara raguwa bayan mako ɗaya zuwa biyu numfashinka zai inganta kuma jin gajiya zai ragu saboda jini yana ɗaukan oxygen bayan wata ɗaya zuwa tara ciwon tari da matsalar numfashi za su ragu saboda huhunka yana gyarawa kansa bayan shekara ɗaya hatsarin kamuwa da ciwon zuciya zai ragu da kshi hamsin bayan shekaru biyar hatsarin kamuwa da ciwon shanyewar jiki zai ragu kamar na wanda bai taɓa shan taba ba. Bayan shekaru goma, hatsarin kamuwa da ciwon sankarar huhu zai ragu da kashi hamsin bayan shekara sha biyar hatsarin ciwon zuciya zai zama kamar na wanda bai taɓa shan taba ba. Daina shan taba yana da amfani sosai, ga lafiyarka. ko da yana da wahala a farko amma a lokaci jikinka zai saba idan kana so ka daina yana da kyau ka nemi tallafi daga likitoci ko dangi ka tuna ba a makara don daina shan taba. wannan shi ne abun da zai faru bayan mutum ya daina shan taba.

Rashin gina jiki a cikin yara yana faruwa ne idan yaro bai sami isasshen abinci mai ɗauke da sinadarai da jikinsa ke buƙata ba wannan yana iya faruwa sakamakon ƙarancin abinci rashin cin abinci mai kyau ko matsalolin kiwon lafiya dake hana jiki amfani da abinci yanda ya kamata. Akwai iri-iren. gina jiki a jikin yara. Wannan yana faruwa idan yaro ba ya samun isasshen abinci da sinadarai kamarsu vitamin da dai sauransu hakan yana haɗa haddasa kwashen ko yana samun kumburun ciki musamman a fuska da ƙafa saboda ƙarancin protein yara suna ramewa sosai ƙasusuwansu suna bayyan saboda ba sa samun isasshen kuzari daga abinci. Ƙarancin vitamin A na iya haddassa matsalar gani yayin da ƙarancin Iron ke haddasa rashin jini. Idan yara suna cin abinci mai yawan kitse sukari da gishiri yana iya samun ƙiba wannan ke haddasa cututtuka kamar ciwon siga da matsalolin zuciya tun yana ƙarami. Illolin rashin gina jiki a cikin yara. yaro da ke fama da rashin gina jiki ba ya girma da kyau Yaro yana kamuwa da cututtuka saboda garkuwar jikinsa ta yi rauni rashin gina jiki na iya shafar ƙwaƙwalwa yana hana yaro fahimta da koyo sosai yadda ake magance rashin gina jiki. yara su ci abinci mai gina jiki kamar nama kifi hatsi kayan lemo da madara iyaye su tabbatar da tsabtar abinci da muhalli don gujewa cututtuka a kai yara cibiyar kiwon lafiya idan suna fama da matsalar gina jiki don samun magani.

Giya na ɗaya daga cikin abubuwan sha masu ɗauke da barasa wanda ake samar da su daga wasu irin nau'ikan abinci kamar hatsi ƴaƴan itatuwa ko zuma. Akwai nau'ika dabam-dabam na giya. akwai beer akwai na inibi akwai na whiskey da sauransu. na inibi ya kasance mai matsakancin ƙarfi wanda bai fi kashi goma zuwa sha biyara a ciki ba. yadda giya ke sauya halayen tunani. Giya yana shafar ƙwaƙwalwa ta hanyoyi dabam-daban da farko tana sanya natsuwa da sakewa ta rage kunya kuma zai iya jin kamar yana cikin farin ciki amma idan an sha fiye da kima tana iya haddasa matsaloli tana sauya halaye rashin fahimta da tunani mai kyau canza hange da sauransu idan aka yi shan giya fiye da ƙima yana iya haifar da rashin natsuwa ciwon kai, amai da gagarar jiki idan aka yi ta sha yana iya haddasa lalacewar hanta cututtuka da matsaloli na rayuwa shi dai wannan shan giya kwata-kwata ba shi da amfani saboda yana canja wa mutum yanayin tunaninsa mutum yakan iya aikata wani abu dama bai san ya aikata ba saboda yana cikin maye mutum zai iya ganin abu yai tunanin wani abun ne dabam zai iya ganin ya ga yai mishi fassarar wani abu ya canza mishi ma'ana a ƙarshe dai giya tana da illa ga lafiya a zamantakewa don haka a yi hankali wajen shan ta ko guje mata ma ga baki ɗaya. sabida takan sa mutum a cikin wani yanayi da ba zai taɓa tunani ba takan iya sa mutum yai kisa ma ko mutum ya aikata wani babban laifin da bai san da shi ba ma. don haka a guji shan giya,

Najeriya na ƙoƙarin haɗa kai da amsu ruwa da tsaki dan daƙile cutar sikila adadin mutane dake ɗauke da ƙwayar halittar cutar a ƙasa ya yi muni sosai fiye da mutane miliyan arba'in a Najeriya suna vauke da ƙwayar halittar cutar sikila kuma ana ƙiyasta cewa sama da yara dubu ɗari da hamsin ke haihuwa da cutar kowace shekara wannan yana nufin Najeriya ce ƙasar da ke da yawan sabbin haihuwa masu fama da cutar fiye da kowace ƙasa a duniya. A duniya gaba ɗaya kimanin mutane miliya hamsin da ke rayuwa da cutar sikila kuma Najeriya ita ce cibiyar cutar baisa ga rohoton da mujallar Pan African Medical Journal ta fitar a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Mutum ɗaya a cikin huɗu A Najeriya yana da halittar sikila kowace shekara ana samun sabbin yara dubu ɗari uku da ake haifa da cutar sikila a duniya in da yankin Afirika ta kudu da hamadar sahara ke da kaso hamsin da saba'in da biyar na adadin kuma Najeriya tana da kaso talatin da uk. da wa'inda aka haifa da cutar Najeriya itace ƙasa ta farko da ke da yawan mutane da ke da SS na geno type a duniya haka nanNajeriya na da rabin yawan mutanen duniya da ke da wannan matsala. Masana suna nuna damuwa kan rashin isasshen tallafi da kuɗaɗe da za a amfani wajen rage tsadar kulawa da jinyar masu ɗauke da cutar gwamnati na buatar tallafawa waɗanda mutane tare da amfani da hanyoyin yaɗa labarari dabandaban da hukumomin lafiya domin wayar da kan al'umma. kama ba wannan cutar ta sikila

A wannan bidiyo an nuna mana yadda wani mutum mai ɗauke da kayayyakin kariya yake bi ta hanya mai kula da kwarewa wajen cira kayayyakin da ke jikinsa lokacin da mutum yake aiki a wajen da cuta ta ɓarke mai saurin yaɗuwa yana da matukar mahimmanci a cire kayan kariya cikin tsari da tsafta domin gujewa kamowa mutum zai fara da cire safan hannu ta hanyan ja daga gefen wuyan hannun sannan ya nannaɗe ta cikin? ɗayan hannun yayi amfani da tsafta don cire safan hannun tan biyu ta yadda baza ka taɓa wajen daya sami datti ba sannan ya jefa su cikin ƙwandon shara sannan ya koma kan rigan sa ya buɗe igiyoyin baya ko kuma zif ɗin rigan idan yana da su ya ja rigan daga kafaɗan sa sannan ayi kokarin kada a taɓa wajen da ya samu gurɓacewa a nannaɗe riga a sata a cikin ƙwwandon shara na uku cire abin rufe fuska a kama abin rufe fuska igiyoyin baya a cire ba tare da taɓa gaban fuska ba sanan a sanya su cikin ƙwandon shara wanke hannu da sabulu da ruwa bayan cire duk kayan kariya a wanke hannu da sabulu da ruwa na tsawon dakika arba'in zuwa sittin domin tabbatar da cewa babu saura na cuta a hannayen waɗannan hanyoyi ce mai kyau da lafiya don cire kayan kariya yayin da ake aiki da cututtuka masu saurin yaɗuwa in mutum yabi wa innan hanyanyakin ko hanyoyi to zai kare kansa daga samun wannan cuta mai saurin yaɗuwa wa innan? hanyoyi suna da mutuƙar mahimmanci a bisu don shine zai kare mutum daga samun wannan cuta dake da saurin yaɗuwa

shiryawa kafin haihuwar jariri nada matuƙar mahimmanci dan tabbatar da cewa uwa da uba zasu samu sauƙi da kwanciyar hankali yayin karɓar sabon jariri ga wasu mahimman abubuwa da tsarin tallafi da ya kamata su kasance kafin haihuwa. Na farko kayan jariri za'a sama kaya dan tsaftar jariri akwai tufafi masu laushi da suka dace da yanayi sanyi ko zafi sai kuma gado ko kwanciya mai lafiya sai kuma shimfiɗa da barguna masu laushi kayan wanka da tsafta sabulun jariri tawul sai kuma man shafawa da ruwean zafi. sai kuma abunda za'a ringa ciyar da yaron idan uwa ba bata shayar bata sharaywa da nono ba ya kamata ta tanadi kwalba da madarar jariri. Na biyu kayan uwa ya kamata ta samu pad masu jini bayan haihuwa na biyu nonon roba ko ice cream don rage raɗaɗin haihuwa sai kuma tufafi masu sauƙin shayarwa da masu daɗi abinci mai gina jiki da kuma ruwa da yawa domin uwa ta warke da wuri na uku taimako da goyon bayan iyali iyaye ko ƴan uwa da zasu taimaka da ayyuka kamar girki wanke wanke ko kula da jariri abokin zama ko mijin dake da shiri don taimakawa wajen raino da kwanciyar hankali na huɗu shiryawa zuwa asibiti a tanadi jakar asibiti dake dauke da duk abubuwan da uwa da jariri zasu buƙata a tabbatar da cewa ansan inda za'a haihu da han da hanyar da za'abi a gaggauce sai na biyar ilimi da shiri; samun ilimi akan shayarwa kulawa da jariri da koyon yadda ake banvanta matsalolin lafiya zama da lilkita ko mai jinya diomin shawarwari kafin haihuwa sai kuma tara starin tafiya tabbatar da rigakafin uwa da jariri sai kuma tsare-tsaren kuɗi ko inshora domin kula da lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa.

A wannan hoto, yana bayani, ko in ce yana bayyana alamomin gargaɗi, da alamomin cuta, da suka fi shafi matsalolin numfashi, wanda zai iya zama alamar cuta kamar: asma, ko wata matsala a huhu. Alamomin gargaɗi. Waɗannan alamomi su kan bayyana kafin a samu matsananciyar matsala numfashi. Akwai ciwon kai, mutum ze iya jin ciwon kai akai-akai, cinkoso ko zuban majina. Hanci yana iya toshewa, ko zubar da majina. Akwai ciwon maƙogwaro, ze iya jin zafi, ko ƙaiƙayi a maƙogwaro. Akwai tari, ko numfashi mai ƙara bayan motsa jiki. Bayan motsa jiki, mutum zai iya samun tari ko numfashi. Akwai wahala wajen bacci, yana iya shan wahala wajen yin bacci, saboda matsalara numfashi. Jin damuwa, ko saurin ɓacin rai. Akwai jin gajiya, ko raunana yayin motsi yayin motsa jiki. Alamomin cuta: Waɗannan alamomi suna nuna cewa matsalan numfashi ta tsananta, ƙirji. Mutun zai iya jin kamar ƙirjin sa ya matse. Na biyu, akwai tari mai tsanani. Tari ya kan yi tsanani da dare, ko idan mutum yana dariya. Akwai wahala wajan numfashi, mutum yana iya jin wahala wajan shaƙar iska. Numfashi mai sauri ko gajere. Akwai matsalar bacci, saboda numfashi. kamar busa. Yana iya jin ƙara mai kama da busa, yayin fitar da iska daga huhu. Idan mutum yana fama da waɗannan alamomi, yana da muhimmanci ya nemi taimakon likita, domun gudun matsalolin lafiya masu tsanani. Dan haka, a guje irin wa'innan alamomi, in anji su a tinkari asibiti da gaggawa.

A wannan hoto, yana bayyana matakan ci gaban jarirai, daga wata ɗaya zuwa wata uku. Ana rarraba cigaban jarirai zuwa sassa guda huɗu: abinci, motsi, harshe, da fahimta. Mataki na ɗaya, jariri yana shan nono daga uwa, ko madara ta musamman. Motsi; yana iya ɗaga kan sa, idan yana kwance a jikkin sa. Harshe, yana kuka dan nuna buƙatar sa da damuwar sa. Fahimta, yana amsawa ga sautuka kamar murya, ko kuma hayaniya. A mataki na biyu, wato wata biyu kenan, abincin har yanzun yana dogara da nono ko madara. Motsi kuma, yana iya riƙe kan sa, a ɗan gajeren lokaci idan an ɗaga shi. Harshe, yana fara yin sauti kamar: ƙo, da sauran su. Wadda ke nuna yunƙurin sa na yin magana. A fahimta kuwa, yana iya bin abubuwan da yike gani a cikin filin idanuwan sa. A mataki na uku, shine wata uku: abinci, har yanzu jariri yana dogaro da nonon uwa, ko madara. A motsi kuma, yana iya riƙe kan sa da kyau ba tare da motsa wa ba. A harshi, yana fara murmushi da dariya, yana nuna jin daɗi. A fahimta kuma, yana iya bin abubuwa da idanun sa suna motsi. To, a taƙaice dai, jariri yana samun cigaba a hankali, daga wata ɗaya zuwa wata uku. Inda yike fara motsi da kyau, inda da buƙatun sa. Kuma yana koyan fahimtar abubuwa a kusa dashi, wannan matakin yana da mahimmanci. A kula da jariri, domin tabbatar da yanayi na cigaba, kamar yadda ya kamata a kula da su.

A wannan hoto, yana nuna matakan cigaban jariri daga wata goma, zuwa wata goma sha biyu. Ana rarraba cigaban jariri zuwa sassa huɗu: abinci, motsi, harshe, da fahimta. A mataki na goma: abinci, jariri yana iya shan ruwa daga kofi na musamman. A motsi kuma, yana iya rarrafe da kyau, yana ɗaga jikin sa daga ƙasa. A harshe kuma, yana iya ban kwana ta hanyar ɗaga hannu. A fahimta, yana iya gano abubuwa da aka ɓoye da sauƙi. A mataki na goma sha ɗaya: abinci, yana ƙoƙarin ciyar da kan s da kan sa. Motsi, yana iya tsaya tsayin minti kaɗan, ba tare da goyan baya ba. A harshe, yana iya amfani da kalmomi kamar irin su mama, ko dada da kyau. A fahimta, yana fara fahimtan umarnin sauƙi. Mataki na goma sha biyu: a abinci yana iya fara amfani da cokali, a yayin cin abinci. A motsi, yana iya nuna buƙatun sa ta hanyar alamu. A harshe, yana iya sani fiye da kalma ɗaya. A fahimta kuma, yana iya kwatanci da ayyukan matso. A taƙaice dai, jariri daga wata goma zuwa wata goma sha biyu, yana samun cigaba mai girma, yana ƙoƙarin ciyar da kan sa, fahimtan umarni daban-daban, yana iya yin rarrafe, ko tsayawa, ko kuma yin rarrafe. Wannan mataki, yana da muhimmmanci dan tabbatar da cewa yana cigaba da kyau, kuma da kuma yana koyan sabbin abubuwa. Ta haka ne za a gane cewa lallai yaro na da cikakken lafiya.

A wannan hoto yana nuna matakan cigaban jariri daga watanni goma sha takwas zuwa watanni ashirin da huɗu wadda aka raba zuwa sassa guda huɗu abinci motsi ashshi da kuma fahimta mataki na sha takwas abincin jariri yana iya taunawa da bakinsa a rufe yana iya sanduna guda huɗu yana iya haɗa jumloli masu sauƙi yana kwaikwaiyon yadda ake karanta littafin yara a mataki na ashirin da huɗu a abinci jariri na iya ciyar da kansa da kansa a motsi yana iya sauka daga matakala a harshe rabin maganarsa yana da fahimta a fahimta yana iya ambaton sassan jiki guda shida a taƙaice dai daga wata goma sha takwas zuwa watanni ashirin da huɗu jariri yana samun cigaba sosai matuƙa yana koyan yadda zai iya sarrafa kansa ta fuskar cin abinci motsa jiki da fahimtar harshe yana fara yin jumloli masu sauƙi yana iya karanta littatafan yara da kwaikwaiyon mutane kuma yana fara gane sassan jikinsa wannan mataki yana da matuƙar muhimmanci wajen cigaban jariri kuma iyaye su kula da waɗannan cigaban dan tabbatar da cewa jaririnsu yana girma cikin ƙoshin lafiya da kuma iya koyo da kyau

wannan hoto yana nuna matakan cigaban jariri daga watanni huɗu zuwa watanni shida wadda aka rarraba zuwa sassa huɗu abinci motsi harshe da kuma fahimta mataki na huɗu abinci jariri yana shan nono ko madarar roba a motsi yana iya dafa nauyin jikinsa akan ƙafafuwansa a harshe yana iya futar da sauti yayin tattaunawa a fahimta yana fara gane alamomi kan mutane ta agogo a mataki na biyar a abin ci yaro har yanzun yana shan ruwan nono ko madarar roba a motsi yana wasa da hannayensa da ƙafafuwansa a harshe har yanzu ana futar da sauti yayin magana a fahimta yana iya bambance launika masu ƙarfin a mataki na shida a abinci yana iya canja wa daga abinci mai ruwa zuwa wanda ya ɗan yi kauri a motsi yana iya juyawa a kowanne ɓangare a harshe kuma yana ƙara kwaikwaiyon sauti fafimta yana juya kansa inda ya ji sauti ko kuma murya taƙaice dai daga watanni huɗu zuwa watanni shida jariri yana samun cigaba sosai yana fara juyawa wasa da hannuwansa da ƙafafuwansa da kuma gane saututtuka daban-daban iyaye su kula da kyau da waɗannan cigaba dan tabbatar da cewa jaririnsu yana girma da kyau.

A wannan hoto yana nuna matakan ci gaban jariri daga wata bakwai zuwa wata tara wadda aka rarraba zuwa abinci motsi harshe da fahimta a mataki na bakwai abinci jariri yana shirye-shiryen fara cin abinci mai kauri a motsi yana fara fitowa fitowar haƙoransa na farko a harshe yana yin sauti ba tare da ma'ana ba a fahimta kuma yana nuna damuwa in ya ga sabbin mutane a mataki na takwas a fannun abinci yana fara cin abinci mai laushi a motsi yana iya wucewa da abu daga hannu zuwa wani hannun a harshe yana fara furta kalmomi mama ko dada da kyau a fahimta kuma yana iya neman abu buwa da aka ɓoye a mataki na tara abinci yana iya sarrafa ƙananan abinci da yatsu a motsi yana iya tsayawa da kansa ba tare goyan baya ba a harshe yana haɗa sautuka daban-daban a fahimta yana gane cewa abubuwa ba sa ɓacewa ko da ba ya ƙannansu a taƙaice dai daga watanni bakwai zuwa watanni tara jariri yana samun ci gaba sosai a motsi fahimta da harshe iyaye su tallafa masa ta hanyar bashi abinci mai laushi ƙarfafa magana da sauti da kuma taimaka masa wajen gano abubuwa da dama.

manufar ƙasa akan jinin jiki wannan hoto yana bayani matakan ƙongiyoyi da aiyukansu a cikin tsarin kula da jinin jiki a ƙasa ana amfani da waɗannan tsari dan tabbatar da cewa ana samun jini me inganci wanda zai taimaka wajan cetan rayukan mutane a asibitoci da cibiyoyin lafiya a da cibiyoyin lafiya matakan kunjiyoyi da aiyukansu akwai hukumar kula da jini jiki da ƙasa wannan hukuma tana da alhakin nemo masu bayar da jini daga cikin al'uma akwai cibiyoyin kula da jini na jahohi jahohi wannan sarrafawa ta dace da jini kafin ayi amfani dashi a asibitoci akwai cibiyoyin jini a matakin jahohi da kananun hukumomi waɗannan cibiyoyi suna tabbatar da amfani da jini yanda ya kamata dan rage haɗarin kamuwa da cututtuka ko matsala akwai cibiyar jinin rundunar sojoji su suna kula da horar da ma'aikata da bunkasa al'barkatun bil'adama a fannin jini wasu asibitoci masu zaman kansu da ƙongiyoyi ciwan lafiya masu zaman kansu waɗannan kungiyoyi suna taka muhimmiyar rawa wajan bincike da sabbin fasahohi samar da kuɗaɗe dan cigaba da gudanar da aiyukan jinin jiki tabbatar da ingancin jini da hanyoyin sarrafawa muhimmancin wannan tsanin wannan tsarin yana da matuƙar mahimmanci domin a tabbatar da cewa ana da ishasshan jini me inganci a asibitoci a rage haɗarin kamuwa da cututtuka ta hanyar jini sannan a bunƙasa horan ma'aikatan jinya a ɓangaran kula da jini a kuma tabbatar da cewa ansamu ingantatcan tsarin ƙididdiga da bayanai akan jini jiki a takaice wannan tsari yana tabbatar da cewa ana samun jini mai inganci wanda zai taimaka wanda zai taimaka wajan cetan rayukan mutane a asibitoci

a wannan hoto dake sama yana mana bayanin sankaran mahaifa wato wata cuta ce dake faruwa a mahaifar mace musammanma a bakin mahaifa wannan cuta tana tasowa sannu a hankali daga kwayoyin halitta na bakin mahaifa kuma idan ba a gano ta da wuri ba tana iya bazuwa zuwa wasu sassan jiki matakan ciwan sankaran mahaifa matakin farko a wannan hoto mahaifa lafiya a wannan mataki mahaifar mace tana cikin koshin lafiya ba tare da wata matsala ba bakin mahaifa da mahaifa suna cikin yanayinsu na al'ada a matakin farko na kamuwa da ciwan anan ne cutar ko kwayoyin cutar sankara ke fara bayyana a bakin mahaifa cutar tana nan kawai a bakin mahaifa bata bazo zuwa wasu sassaba a wasu lokuta ba a iya gane ta da sauƙi sai anyi gwajin lafiya mataki na uku ciwan sankarar yana ƙara girma kuma yana iya haifar wasu sassa ko shafar wasu sassa na mahaifa a wasu lokuta mace na iya jin jini a gaba ba tare da wata alaqa ta al'ada ba idan ba'a dauki matakin jinya ba yana iya cigaba da bazu wa mataki na hudu shine matakin cigaba a wannan matakin cutar ta fara bazuwa wajan bakin mahaifa wato tana iya shiga wasu sassan jiki yana haifar da zubar jini me yawa da kuma matsaloli a mahaifa a wannan lokaci yana da wahala a warkar da cutar gaba daya muhimmamcin gane cutar tunda wuri ana iya hana cutar ko ciwan sankarar mahaifa ta hanyar yin gwajin osmer da kuma riga kafin HP idan aka gano cutar da wuri ana iyayin magani ta hanyar tiyata ko wasu hanyoyin mata na bukatar kula da lafiyarsu ta hanyar yin gwaji lokaci lokaci domin gano cutar tun kafin ta bazu a takaice dai sankarar mahaifa cutace mai haɗari amma idan angano ta da wuri ana iya shawo kanta cikin sauki

a wannan hoto yana bayani kan manyan abubuwan dake cikin dokar NHIA ta shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wanda hakumar kula da inshurar lafiya ta ƙasa ta fitar ga bayanai dalla dalla cikin harshen mahimmancin abubuwan dake cikin dokar NHIA ta shekara dubu biyu da ishirin da biyu na farko shine bayani da fayyace rawar da kowanne ɓangare zai taka wannan yana nufin an fayyace matsayi da nauyin da ko wanne daga cikin masu ruwa da tsaki a fanni insurar lafiya ke dashi na biyu shirya inshurar lafiya ta zama dole wannan yana nuna cewa ya zama dole a samu inshurar lafiya ga kuwa da kowa dan tabbatar da samun ingantatciyar kula da lafiya ga yan ƙasa na uku samar da asusu na tallafi ko tallafawa mabuƙata a cikin wannan dokar ansamar da wani ƙuduri wanda zai taimaka wajan samar da tallafi da gajiyayyo da marasa galihu domin suma su samu inshurar lafiya a na hudu sauya tsarin gwamnatin gudanarwa ko kwamatin gudanarwa anyi wasu gyare gyare kan yanda kwanatin dake tafiyar da hukumar NHIE zai kasance dan inganta aiki da samun wakilcin daya dace na biyar amincewa da shirye shiryen inshurar lafiya na jihohi da sauran masu ruwa da tsaki wannan dokar ta bada dama ga jahohi da sauran kungiyoyi masu zaman kansu su samar da shirye shiryen inshurar lafiya wanda zai ƙara habɓaka yawan mutane dake cin gajiyar inshurar lafiya a ƙasa wannan doka tana da matukar mahimmanci domin tabbatar da cewa kowa da kowa yana da damar samun kiwan lafiya me inganci a ƙasarmu a nigeria ta hakane mutane da dama zasu samu damar samun kula ba tare da sun kashe wasu manya kuɗaɗe ba

Bibiyar aikin noma. Shi wannan bibiyar aikin noma, yana nufin lura da cigaban shuka, kiyayewa bayan noma, da tabbatar da ingantaccen sakamako. Ga wasu hanyoyi da ake amfani dasu, wajen bibiyar aikin noma: wa'annan sun haɗa da rajistar shuka; abinda za ayi shine, a rubuta nau'in shuka da ranar da aka shuka shi. Sannan a rubuta adadin taki da magunguna da akayi amfani dasu, a lura da sauyin yanayi da yadda shuka yake girma, yana da matuƙar amfani. Bin yanayin ruwa da kula da ban ruwa: a rubuta adadin ruwan da shuka ke samu daga ruwan sama, ko ban ruwa da akeyi, da hannu kenan. Sannan a tantance lokacin da ya dace a shayar da shuka, don kada ta bushe. Sai a tabbatar da amfani da hanyoyin ban ruwa wanda suka dace, don rage asarar ruwa a haka kawai. Mataki na gaba; kula da ciyawa da ƙwari, shi ma duk ana son a rubuta shi. A duba gonar akai-akai don ganin ko akwai ciyawa, ko ƙwari, sai a rubuta irin magunguna da akayi amfani dasu, da sakamakon da suka samu. A bincika idan akwai wata cuta da take shafar shukan. A rubuta ranar girbi, da yawan amfanin da aka samu daga wannan gona. A auna kayan noma don tantance yawan girbin shekara, sannan a kwatanta sakamakon girbi da na shekarun baya, don gane ci gaba, ko kuma ci baya aka samu. Sai mataki na gaba; kasuwanci da adanawa. A kiyaye bayanan sayar da amfanin gona, farashin kasuwa, da ribar da aka samu. A kula da inda ake ajiye amfanin gona, don gujewa lalacewa, wato a kaucewa asara. A rubuta yawan amfanin da aka adana, da yawan wanda aka sayar. Bibiyar aikin gona yana taimakawa manoma su fahimci yadda gonar su ke cigaba, rage asara, da inganta ribar da suka samu.

Wannan hoto mai magana yana mana bayani ne game da ta yaya mutum zai yi juriya, tare kuma da rashi a rayuwar sa. Dole ne mutum ɗan adam idan wani abu ya sameshi dole ne yayi haƙuri, yayi juriya, ta samun wani damuwa, ko kuma makamancin haka a rayuwarka. Kmar misali; idan mutum yayi rubutu na fassare-fassare na wasu littafai, ko tarihi na wasu abubuwa, sannan kuma mutum ya zo ya rasa shi, to dole ne mutum? yayi haƙuri, ya samu dangana duk da abun yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar sa. Zai yi haƙuri yabi a hankali, jaje don ya sama kwanciyar hankalin shi da kuma lafiyar shi. Hakanan kuma mutum yana yin rashi, yana rarrasa abubuwa da dama ɗan adam, kamar misali; wani yakan rasa ƴaƴa, wani kuma ya kan rasa abu mai muhimmanci, ko dukiya ko kuma wani abu. Dole ne mutum ya haƙura, ya dangana. Wani sboda ma damuwa na rashi,? zai kasa jurewa a rayuwar sa, har yaje ya samu wani damuwa a ƙwaƙwalwan shi, ta yanda dole ne yaje ya nema shawarwari daga likitocin ƙwaƙwalwa, domin su bashi shawarwarin abunda zaiyi, su faɗa mishi kuma dokoki ta yanda zasu bi don su magance abun. Kuma dole? zasu faɗa mishi kamar misali; ya rinƙa riƙe damuwa, kuma ya rinƙaa sa ma a jikin shi ƙarfi da dagewa, a kan eh zai iya, kuma ya daina sa rauni a duk wani al'amurarsa, da kuma? kyawawan ayyuka. Duk zasu bashi dama domin kawar da wannan rauni, da yake ji,? da kuma ƙarfin zuciyarsa, ta yanda zai ji daɗi a jikin shi, har zuciyan shi. Idan kayi hakan, zaka cimma duk wani abinda kake so.

Bayani kan manufofin gwamnati da aiwatar da? domin inganta kiwon shanu a Najeriya. Manufofin gwamnati da inganta kiwo a Najeriya; sun haƙɓɗa da shirin cibiyoyin kiwo.? ta ƙirƙiro da shirin samar da filaye na musamman da ake tanada? domin kiwon shanu. Wannan manufa na nufin a tanadi wuraren kiwo masu kasancewa da ruwa, domin rage yawan? da makiyaya ke ɗiba, wanda ke haddasa yawan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya.? Shirin inganta noman ciyawa: wannan shiri, shiri ne da gwamnatin tarayya ta ɓullo dashi domin canza yadda ake kiwon shanu daga tafiyar dasu a fili,? zuwa kiwo a killace, wato a cikin gandun dazuka. Shirin na nufin ya horar da makiyaya kan sabbin hanyoyin kiwo, samar da ingantattun wuraren kiwo, da kuma samar da? da shanu masu saurin girma,?? magunguna.? ta kafa cibiyoyi da na kiwon dabbobi a wurare da dama. Ana raba magunguna kyauta, ko a kan fashi mai sauƙi domin yaƙar cututtukan? da ke addabar shanu, wanda suka haɗa da muran shanu da dai sauran su. Rage haraji kan kayayyakin kiwo; wasu kayayyakin kiwo kamar kayan abinci na dabbobi, da magungunan dabbob,i gwamnati tana rage ko cire haraji a kan sa, da sauƙaƙawa makiyaya samun su.? Bada lamuni ga makiyaya; bankin noma na Najeriya wato BOA, da wasu hukumomin gwamnati, na bada rancen kuɗi ga makiyaya, domin su iya sayen shanu masu inganci, kayan kiwo da kuma kayayyakin da ake amfani da su na zamani.? Horaswa; gwamnati na yin horo ga makiyaya? su bi hanyoyin kiwo, kamar yadda ake haɗa ciyawa da taki na zamani, don samar da abinci mai gina jiki ga shanu. Yadda ake kula da lafiyar dabbobi, hanyoyin kiwon zamani da ragewa hana tafiya da shanu.? Shirin samar da ruwa a wuraren kiwo; a wasu wuraren kiwo, gwamnati na samar da rijiyoyi da tafkuna, domin samar da? ruwan sha ga shanu, musamman a wuraren da ruwa ke ƙaranci. Shirin kula da fata da nama; gwamnati ta kafa dokoki da shirye-shiryen na inganta yadda ake sarrafa fata da nama, don su kai matsayin da zasu iya fitar dasu waje. Shiri ne wanda akayi a tsakanin manoma da makiyaya, saboda rikice-rikicen da ke faruwa a tsakanin manoma da makiyaya,? da shirye-shiryen zaman lafiya da sulhu, inda ake wayar da dukkan ɓangarorin biyu, don haƙƙin junan su,?

Manufar asusun samar da kula da lafiya ta asali, wato BHTP F. Asusun samar da kula da lafiya ta asali; wata manufa ce da aka ƙiƙira don inganta tsarin kiwon lafiya a Najeriya. A nan, ga wasu daga cikin manyan manufofi. Akwai samar da cibiyoyin kiwon lafiya na farko a ko wacce gunduma, cikin shekaru bakwai. Ana nufin ko wacce gunduma zata samu ingantaccen asibitin kula da lafiya ta farko. A cikin shekaru uku, ana sa ran za a riga an samu kashi talatin, na waɗan nan cibiyoyi. Daga nan zuwa shekaru biyar, ana fatan kashi sab'in na wa'innan gundumomi, sun sami waɗan nan asibitoci. Akwai samar da manyan asibitoci guda uku, masu aiki a ko wace jiha. Ko wacce jaha zata samun manyan asibitoci guda uku, masu cikakken aiki. A cikin shekaru uku, ana fatan kaso hamsin na waɗan nan asibitoci su fara aiki. Bayan shekaru biyar, ana nufin za a kammala dukkan asibitocin gaba ɗaya. Akwai gina? ingantaccen tsarin bayar da agajin gaggawa, a duk jihohin da babban birnin tarayya zata samar da tsarin bayar da taimakon gaggawa ga marasa lafiya. Wannan zai taimaka wajen rage yawan macece da ke faruwa, sakamakon rashin kula da gaggawa. Akwai rage kuɗin kula da lafiya da ake biya daga aljihu jama'a, da kashi talatin cikin cikin shekaru biyar. Wannan yana nufin mutane zasu biya?? ƙasa da kashi talatin, na ƙuɗin da suke kashewa na kiwon lafiya. Za a ƙarfafa inshoran lafiya domin rage nauyin da ke kan mutane, wajen biyan kuɗin magani. Akwai ƙara tsawon rai zuwa aƙalla shekaru sittin, cikin shekaru goma. Ana fatan waɗan nan tsarin kiwon lafiya, zai taimaka wajen ƙara tsawon rayuwan ƴan Najeriya, zuwa aƙalla shekaru sittin, nan da shekaru goma masu zuwa. Wannan shirin yana da matuƙar muhimmanci, domin rage? wahalhalu da mutane ke fuskanta a fannin? kiwon lafiya, tare da tabbatar da cewa kowa na da damar samun kula da lafiyar sa, ba tare da wahala ba.

Fasahar sarrafa damuwa. Damuwa; abu ne da ke shafar kowa a rayuwa, kuma yana haifar da matsaloli ga lafiya da jin daɗin rayuwa. Akwai hanyoyi da dama da za aiya bi domin sarrafa damuwa, da kuma rage tasirin ta a jiki, da tunani. Akwai samun abokai masu kyawawan tasiri; samun abokai nagari da iyali da zaka iya tattaunawa da su, yana taimakawa wajen rage damuwa. Ku guji mutane masu had dasa matsaloli ko damuwa a gare ku. Akwai rage hayaniya da matsin namba; gujewa wuraren da ke da hayaniya, ko cunkoson mutane, yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali. Idan zata yuyu, ka ɗauki lokaci a cikin shiru, domin rage gajiya da walwala. Akwai sanin iyakar ka; kada ka ɗaura wa kanka abubuwa da suka wuce iyakar ka. Koyi cewa babu laifi a ce a'a idan an baka aiki fiye da iyawar ka. Aiki da jiki; yin motsa jiki yana taimakawa wajen rage damuwa, da ƙara lafiyar jiki. Ana iya yin wasanni; kamar tafiya, gudu ko motsa jiki na yau da kullum. Cin abinci mai kyau; yana taimakawa wajen rage damuwa. A ci abinci mai wadataccen gina jiki, kamar kayan lambu, ƴaƴan itatuwa, da ruwa mai yawa. Akwai kula da barci; yana taimakawa wajen rage damuwa, da gajiya. Ana buƙatar bacci mai kyau, na aƙalla awa bakwai zuwa tara a kowace rana. Akwai? safarar lokaci; yin shirin yadda za a gudanar da ayyuka cikin tsari, yana taimakawa wajen rage damuwa. Ka rarraba lokutan domin kada ka tara ayyuka masu yawa lokaci guda. Akwai tunani da nutsuwa; yin shiru, tunani, da numfashi mai zurfi, yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali. Akwai hanyoyin tunani kamar Yoga, da deep breathing, da ke rage damuwa.???? Duk waɗan nan dabaru, suna taimakawa wajen rage damuwa, da kuma ƙara jin daɗin rayuwa.